ŋutsu aɖe nye esia kple ɖevi ene aɖewo ŋutsuɔ bɔbɔ eye wónɔ dzo ŋuse ƒe ka ɖe aɖe wɔm eye ɖevi etɔ̃ aɖewo bɔbɔ ɖe egbɔ ɖevia ɖeka medó awu o

Atiglinyi eve aɖewoe nye esia, ati aɖewo le teƒea, egbe aɖewo hã wole eye amea ɖewo hã wole eŋu aɖe me. Ŋu la le atiglinyi evea dome eye amea ɖewo hã wole eŋua me.